Ngashingeyi methimbo lyopaife ehumokomeho olya ninga olindji lyo olye etelela iinima iiwananawa niilonga oya ninga iipu. Omunafaalama oha kunu nduno iimeno ye mehala mono hamu menene iimeno.

Methimbo lyopaife iilonga oyi li ya ninga iipu omolwa ehumokomeho. Aantu ihaya longitha we oonyala ihe ohaya longitha omashina ngono ge li ga longelwa oshilonga shoka omuntu a li ena oku shi longa nomake.

Uuyuni owa huma komeho . Iilonga oyindji oya ninga iipu. Aanafaalama oyendji ngaashi uunene tuu aanafaalama yuunamapya ohaa longitha ominino ndhoka dhilile po okutekela iimeno omeya, shivulithe okutegelela omvula yiloke. Nenge okutekela nomayemele.

Omvula ngele yaloko omatalameno gomeya ngaashi omatale, omadhiya nayilwe ohayi kala yatalama omeya . Momadhiya ohamu kala muna oohi ndhoka hadhi yuulwamo kaantu uuna dhaadha okuyuulwa. Aantu ohaa longitha omikalo dhayooloka dhokuyuulamo oohi ngaashi onete, omambamba ngoka geli po galongelwa okukwata oohi nadhilwe.

Mokuti ohamu adhika iinamwenyo oyindji lela ngaashi oonduli ,onduli oyo oshinamwenyo shona othingo onde lela nomagulu omale ,onduli ngele tayili ohayili komiti ndhoka dhili pombanda.

Oonzo dhopaushitwe ngaashi omiti, oondundu nomwiidhi ohadhi monikitha nawa omahala, ngele owa hala ehala lyoye lyoku vululukila opo wu imonene iiyemo ngoye wu nane wo aayendinandjila tula mpoka puna iimeno nenge oondundu.

Opuna oohi dhomaludhi nomaludhi, opuna dhoka hadhi li wa naadhoka ihaadhiliwa, opena dhoka dhoku opaleka uushitwe nenge dhokoopaleka pehala. Odhili nee dhina omalwaala gi ili nogi ili ngoka haga monikitha nawa ehala. Oohi dhono ohadhi landithwa nee yo omuntu taka opaleka ehala lye ongele olyo movululukilo nenge omegumbo lye.

Ngashi ngeyi iilonga oyindji oya ninga iipu. Omuntu iho tegelele wala omvula yiiloke Opo wu kune iimeno yoye ihe oto vulu oku landa ominino dhoka ho tula mofoola mepya lyoe dhoka hadhi vulu oku tekela iimeno

Momuthigululwakalo goshiwambo omuna iinima oyindji. Omagumbo ogendji moshiwambo ohaga dhikwa niiti noondunda ohadhi tulwa omutse gwa kambwa nomwiidhi.

Pehala mpona ihaapu mene iimeno oyindji, ombepo ngele ya pepe evi ohali igongele e ta li ningi oondundu. Oondundu dhimwe oonde dho dhimwe oofupi.

Aanafalama oyendji ohaa munu oondjuhwa. Moondjuhwa ihamu zi owala onyama yokuliwa nenge yoku landithwa ihe ohayi vulu woo okutupa omayi ngono gena oovitamine ndhoka hadhi tungu olutu. Go ohaga vulu okulandithwapo nomuntu otavu lu oku imonena mo iiyemo ye mbyoka tayi vulu okumukwathela.

Momakuti omuna iinamwenyo yi ili noyi ili ngaashi oongalangombe. Ongalangombe oyo oshinamwenyo shoka hashi monika shafa ongombe ashike ongalangombe oshinamwenyo oshinene noku elekwa nongombe.

Mokuti omuna oshinamwenyo shoka shafa omuntu, shina uukwatya wafa womuntu, hashi dhiladhila nohashi ningi iinima yasho shafa omuntu ohashi ithanwa nee ondjima. Oondjima odhili pomaludhi gi ili nogi ili, oondjima odha yoolokathana.

Uuna aantu taya munu oohi dhawo, ohaya tungu uundama mono haye dhi tula noshoo woo haye dhi sile oshimpwiyu ongele oku dhi pa iikulya nenge oku dhi kaleka muundjolowele, ohaya yala nduno oonete kombanda opo dhi keelele kaamuye iiyagaya.

Shiyenga shaNangombe ngele ye ga dhenge pevi, aanafaalama oyendji ohaya ithana omambakumbaku, opo ge ya kwathele nokupula omapapya gawo, oshoka omambakumbaku ohaga endelele na ohaga longo iilonga oyindji muule wethimbo ehupi, shi vulithe ngele tayi longwa koonyala.

Uuna wu wete wavulwa nenge wapumbwa ombili yokomwenyo oshiwanawa ngele toyi pomahala gomavululukilo. Omahala gomavululukilo ohapu kala puna iipundi niitafula. Iipundi mbyoka yagwayeka omiti po opena uundama wokuyoga ngele owu uvite uupyu.

Momahala mono ihaamu mono omvula yagwana ihamu mene iimeno oyindji ngaashi omahala ngono ganika oondundu ihaga mono omvula yagwana, mono ohamu mene owala omano oshowo uumwiidhi uushona.

Megumbo ihamu adhika owala oondjuhwa, ihe oha mu kala woo oombaka. Ombaka oshitekulwanamwenyo shono shi hole okuyoga momeya. Ombaka ohayi vulu okulandithwapo omuntu ti imonenemo iiyemo.

Ngele omvula yaloko aantu ohaya ithana omambakumbaku gapulule. Ohaga pulula moofoola moka hamu kala muna oondhila ndhono talamene omeya. Shika ohashi keelele iimeno kaayi sepo komeya ogendji unene.

Shanakulya osho shanakulonga. Shono tokunu osho toteya. Olundji ngele aantu yamana okuteya iilya etayeyi yungula ohayi yelwapo nduno opo yivule okifalwa moompungulilo moka hayi pungulilwa.

Momilonga odhindji mwa kwatelwa omulonga gwaKavango, ohamu adhika iinamwenyo mbyoka ya nika oshiponga ngaashi ongandu. Ongandu oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi ehameke nokululumika aantu.

Mongashingeyi uuyuni owahuma komeho . Aanafaalama oyendji ihaya longithawe oonyala nenge omayemele opo ya tekele iimeno yawo , ihe opuna omashina ngoka gelipo gandulukilwa oku tekela iimeno nomeendelelo.

Shiyenga shaNangombe ngele ye ga tilile pevi oondama odhindji oha dhi udha omeya nenge omadhiya ohaga udha omeya. Momadhiya oha mu kala wo muna oohi. Ngele ethimbo lyokukwata oohi lya thiki aantu ohaa kwata oohi momikalo dha yoolokathana, ongele onoonete nenge naasho taa kwata nasho, yo taya ka landitha nee oohi ndhika nenge ya kalye komagumbo.

Iilya ngele yatsuwa ohamu zi uusila. Uusila mbono ohaku vulu okutelekithwa po nenge wu ningwe oshikwiila. Oshikwiila osho shili oomboloto yopashiwambo ndjono hayi vulu okulandithwa po omuntu te I monene mo iiyemo ye nenge tashi ningwa e tashi li wa kaanegumbo.

Paunshitwe kehe oshinamwenyo ohapu kala oshilumentu noshikiintu. Ondjuhwa onkadhi ohayi ithanwa onkadhindjuhwa yo ondumentu ohayi ithanwa ekondombolo. Ekondombolo ohali igi lyo olyo aluhe hali kala mwene goondjuhwa.

MOshiwambo, moshigunda ihamu kala oontsezi mbali, ngele opuna oontsezi mbali ohadhi kala dhi idhina, shaashi kehe yimwe oya hala okukala oyo mwene gwoshigunda nenge mwene gwehala mpoka yi li.

Onduli oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka yomokuti. Onduli oyina othingo onde nomagulu omale. Olundji ohayi li iimeno nenge omiti ndhoka dhili pombanda, ihayi li omiti dhopevi. Oyina wo elaka ele ndyoka hali yi kwathele oku nana omafo komiti.

Omvula ngele oya loko lela, olundji oondombe odhindji ohadhi talama omeya. Omwiidhi ohagu koko ,etagu zizi nosho woo omiti ohadhi zizi. Omavo nago ohaga mene ngono ha ga kala gatya oongaala dhili kombanda yomeya.

Uudhila owu li pamaludhi ga yoolokathana. Opu na okadhila hono haka ende owala uusiku hono haka ithanwa ehwiyi. Momuthigululwakalo gOshiwambo, okadhila hano ohaka tilika kaantu unene.

Pomahala ogendji gwomayinyanyudho nenge gwomavululukilo ohapu kala tapu monika nawa, momahala muno ohamu kala mu na iipundi niitaafula noshowo omalamba gwokuminikila.

Aanafalama oyendji ngele taa munu oohi dhawo oha yedhi tula muundama mono hayedhi sile oshimpwiyu. Oha tulako neye oonete kombanda yuundama opo ya kelele ekako ndjoka hali vulu okuya momeya gu undama mboka.

Uuna toyi pomahala gokutalela po oshiwanawa wu leshe oompango ngweye wudhi landule. Ngaashi nenge otaku tiwa kala moshiyenditho shoye, ino nyateka. Shono ohashi ku kwathele opo wu kale wuli megameno.

Kehe omuntu a hala okuninga ofaalama yoohi ihedhi tula owala mokandama kehe nenge medhiya kehe, ihe oha fulu okandama moka ha tula mo othayila kohi opo a vule okuninga oshikunino she shoohi.

Onduli oshinamwenyo shomokuti shono sha tya othingo nomagulu omale. Ohayi nana aatalelipo yaza kiilongo yi ili noyi ili, oshoka oya hala okutala kutya onduli ohayi monika ngiini, yo taya eta iimaliwa moshilongo.

Uuyuni owa huma komeho paife. Aanfaalama oyendji ihaya longitha we omake, ya longe iilonga yawo yomomapya, ihe ohaya longitha uushina mboka hawu kutha mo oomwiidhi momapya meendelelo.

Pomahala gomavululukilo oha pu kala tapu monika nawa, opo shinane aantu yo taya futu nduno yo taya etelele iimaliwa. Oha pu kala woo uundama wokuyoga uuna wu uvite uupyu po oha pu kala iipundi mbyono to vulu woo okulala ko shaashi oya longwa yafa uumbete.

Mongaashingeyi iimeno ihayi mene owala pevi, omolwa ehumokomeho, olye eta omauwanawa ogendji. Opu na omashina ngono gelile po okumeneka nokukokeka iimeno tayi endelele.

Oonzo dhopaushitwe odhi li hadhi nana aatalelipo yokiilongo yi ili noyi ili, ngaashi ombuga hono ku na oondundu odhindji. Aatalelipo ya za kiilongo yi ili no yi ili oha yeya nduno ya tale uushitwe mbuka, yo taa thigipo iiniwe mbyoka hayi humitha ko eliko lyoshilongo.

Iilonga oyindji oya ninga iipu paife. Ehumokomeho olye etelela omauwanawa ogendji. Aantu ihaa longitha we oonyala ya longe shoka ya hala okulonga ihe ohaa longitha omashina ngono geli po ga nuninwa okulonga oshilonga shoka.

Omuna omaludhi goohi ngaashi Omankende, Uuntangu noohi dhoshiwambo, pethimbo lyokukwata oohi ngee lyeya aantu ohaa longitha omikalo dhokukwata oohi ndhi omipu kuyo ndhi tadhi vulu kukwata oohi odhindji poshikando ngaashi oonete.

Ehumokomeho olya etelela iinima oyindji, olya etelela omawuwanawa ogendji. Iilonga oyindji paife oya ninga iipu. Aanafaalama ohaya landa ominino ndhoka dhili po dha nunwa okutekela iimeno omeya.

Otuna omikalo odhindji dhokukutha oohi , omukalo ngu hagu longithwa unene onete. Onete ohayi kwata oohi odhindji pethimbo limwe. Oohi ndhino aantu ohaye kedhi landithapo nenge yedhi lyepo opo yiimonenemo iiyemo.

Omolwa ehumokomeho, iinima oyindji oya ninga iiwanawa. Omuntu ino pumbwa owala okukuna iimeno yoye pevi, ihe opuna omashina ngono geli po ga longelwa okumeneka nokukokeka iimeno.

Pamuthigululwakalo gOshiwambo , aayenda ohaya telekelwa ondjuhwa. Ondjuhwa ihayi hukulilwa mokayaha ashike ohayi hukulilwa metiti , opo shi ulike uuteku sho shi kaleke po omuthigululwakalo gwetu gwOshiwambo.

Iilonga oyindji oya ninga iipu omolwa ehumokomeho. Ehumokomeho olyee telela omauwanawa ogendji. Opuna omashina ngono haga kokeke iimeno nokusila iimeno oshimpwiyu.

Mongaashingeyi iilonga oya ninga iipu noonkondo, oshoka opu na uushina mboka hawu longo iilonga mbyoka wa nuninwa, omuntu iha longo we koonyala, ihe oha kutha owala okashina e ta longo iilonga ye meendelelo.

Olundji ngele aanafaalama taa munu oondjuhwa ohaye dhi tula koshikuku, kwaandjakana nawa, hono haye dhi pele ko iikulya nomeya. Oondjuhwa ihadhi muniwa wala okuliwa ,ihe omuntu oha vulu okudhi landitha po, nenge a landithe po omayi nenge uuwuhwena ye ti imonene mo sha shomondjato.

Omakende, odho dhimwe dhomoohi dhOshiwambo ndhoka hadhi kwatwa koonekandanga lyombandje. Ohaye dhi kwata nomalalakano gi ili nogi ili, ongele okulya nenge oku ka landitha ya mone mo iisimpo.

Mongaashingeyi ehumokomeho olye ya tali endelele. Ngele owa hala okuninga ofaalama yoye yiikwamboga ino pumbwa owala okuyi meneka pevi, ihe oku na omashina ngono haga meneke iikwamboga.

Uuna Shiyenga shaNangombe ye ga tilile pevi, omadhiya ogendji ohaga udha. Omwiidhi ohagu koko go ohagu zizi. Aanafaalama oyendji olyo ethimbo haya kunu oohi dhawo moondombe moka haya kala taye dhi pele mo iikulya, opo dhi indjipale.

Ngele Shiyenga shaNangombe e ga dhenge pevi oondombe odhindji ohadhi udha omeya. Momeya mono ohamu kala mu na oohi ndhoka hadhi vulu okweetelelwa kefundja nenge hadhi vulu okukunwa mo komuntu. Ohaye dhi kwata nduno nomikalo dha yoolokathana ngaashi nenge okukwata nonete nenge nomayemele.

Monalenale aantu okwali haya tegelele omvula yi loke, opo ya vule kukuna iimeno yawo. Mongashingeyi sho pwe ya ehumokomeho omuntu iho tegelele omvula yi loke, ihe oho kutha ominino ndhono hadhi tekela iimeno e todhi tula mofoola mono wa kuna iimeno yoye dho tadhi kala tadhi tekele iimeno uuna wa patulula ko.

Mongaashingeyi iilonga oya ninga iipu molwa ehumo komeho, aantu iha ya longitha we oonyala niimwitho opo ya kamwe omwiidhi ihe oha ya longitha omambakumbaku ngoka gena omatemo go kumwa omwiidhi.

Eshito ohali nana aatalelipo okuza kiilongo yi ili noyi ili shono hashi vulu oku etitha iimaliwa moshilongo, shono tashi vulu oku humitha oshilongo komeho. Ongele otaya yi nenge omoondundu nenge keshe tuu mpoka ya hala.

Momakuti ohamu adhika iinamwenyo oyindji ngaashi oongolo. Ongolo oshinamwenyo shono hashi monika shafa ondoongi shono shina omalwaala omaluudhe, nomatookele.

Moombuga ihamu adhika owala iimeno shaa mbyoka. Ohamu kala iimeno mbyono yatya omidhi omile tadhi vulu okukonga omeya kohi yevi, oshoka ehala ndika ihali mono omvula ya gwana. Ohamu kala woo oondunda dhoka hamu lala aatalelipo mboka ta yeya oku talela po mombuga ndjoka.

Shiyenga shaNangombe ngele e ga dhenge pevi oondombe odhindji ohadhi kala dhuudha. Moondombe ohamu kala muna oohi dhono tadhi vulu oku kwatwa mo kaakwashigwana yopehala mpoka, ohaya kwata nee momikalo dhayooloka ongele otaya longitha oonete nenge shoka yahala oku kwatitha oohi dhawo.

Oofambulika osho shimwe sho mwaa mbyono hayi kandula po okwaahena iilonga moshigwana. Aantu ohaa kutwa nee moofambulika dhontumba ngaashi dhokuninga oongala.

Mongashingeyi iilonga oya ningwa iipu omolwa omashina ngoka ga ndulukwapo omuntu ito longo we noonyala dhoye ngoye to kwata ethimbo ele aawoo. Opuna omashina ngaashi gokuteta oomwiidhi, omashina gokupulula nosho tuu.

Omolwa ehumokomeho ndyono lye etelela omauwanawa ogendji, iinima oyindji oya ninga iipu. Omuntu iho kunu we iimeno yoye pevi, ihe oho tula momashina ngono ga longelwa okumeneka iimeno.

Iilonga yopaife oya ninga iipu. Ngele owa hala okuninga nege ofaalama yoye yontumba, oto vulu okulongitha embakumbaku ndyono hali topola nawa oofoolona mono to vulu okukuna mo iilongomwa yoye tayi kala yi na ombepo ya andjuka nawa.

Omolwa ehumokomeho, iilonga oyindji oya ninga iipu. Ehumokomeho olya etelela omauwanawa ogendji, mwa kwatelwa omashina. Omuntu iha longitha we oonyala dhe okulonga, ihe oha longitha eshina.

Muuyuni wongashingeyi aanafaalama oyendji iha ya hepeke we ethimbo okutekela iimeno yawo noonyala ,ihe ohaya longitha omashina ngoka ga ndulukwapo nelalakano lyokutekela iimeno omeya.

Aanafaalama oyendji ngele taa muna oohi oha ye dhi tula muundama wa yoolokathana. Oha yedhi pelemo iikulya, opo dhi wape okukoka tadhi endelele dho odhi indjipale ya vule okudhi kwatamo yekedhi landithepo nenge ye kedhi lyepo.

Opu na oshikunino shiinamwenyo shono hashi ithanwa Etosha National Park . Moshikunino muno ohamu adhikwa iinamwenyo oyindji ngaashi oondjamba nenge oonduli. Oonduli ndhono odhatya oothingo oonde nomagulu omale .

Aantu oha ya kwata oohii momikalo dhi ili nodhi ili. Oyendji oha ya longitha oonete, oshoka oonete ohadhi kwata oohi odhindji poshikando shimwe. Aantu oyendji oha ya kwata nee onete yimwe yo taa nana nduno ya wape yakwate yo ya nane mo oohi.

Ehala lyoka hamu kala iinima oyindji ya gamenwa ngaashi ne mEtosha ohamu a dhika nee iinamwenyo oyindji ngaashi: oondjamba dhoka dhina ominkati omile nosho woo oonduli dhono dhina oothingo nomagulu omale.

Opuna omaludhi goohi gi ili nogi ili. Opena oohi dhoka hadhi liwa naadhoka ihadhi liwa. Dhoka ihadhi liwa odhina omalwaala gi ili nogi ili. Dhino ohadhi tulwa pomahala gomavululukilo nenge pehala lyontumba opo dhiningithe ehala likale tali monika nawa.

Uupompolonga olundji ohawu kala mpoka pu na omamanya. Ohawu kala wa ninga po okandjila, mpono opo owala hapu ende omeya taga kunguluka. Omeya ohaga talama owala mono ihaga vulu okutalama we palwe kaapu shi muupompolonga kaamu shi mokati koondundu.

Ehumokomeho olya etelela iinima oyindji, lya etelela omauwanawa ogendji. Omuntu ino pumbwa we oku kutha eyemele wu ka tekele iimeno yo ye omeya nenge wu tegelele omvula yi loke, ihe oto landa owala omunino ngono ha gu tu lwa mevi nguno gu li po gwa ndulukiwa oku tekela iimeno.

Ego lyomeya olyo limwe ndyoka hali eta iimaliwa moshilongo. Ohali nana aatalelipo ya za kiilongo yi ili noyi ili, yo taye ya moshilongo shono hashi etele oshilongo iimaliwa sho tashi humu wo komeho.

Oonzo dhopauntshitwe ohadhi nana aatalelipo yaza kiilongo yi ili noyi ili mbono haya eta iimaliwa moshilongo opo oshilongo shi vule okutunga nokuhuma komeho omolwa iimaliwa mbika.

Oongolo iinamwenyo yomokuti mbyono hayi monika ya fa oogwamululu. Oongolo odhi na omayala omatokele nomayala omaluudhe. Oongolo ohadhi kala mEtosha nenge moofaalama moka dha gamenwa.

Shiyenga shaNangombe ngele oya loko aantu ihaya tondoka we yakatale omatemo yakalonge mepya ihe ohaya ithana omambakumbaku ngono haga pulula. Omambakumbaku ohaga pulula iilwa iinene go ohaga endelele ihaga manapo ethimbo.

Shiyenga shaNangombe ngele oyega tilile pevi, oondombe nomadhiya ohadhi udha. Oomwiidhi ohadhi koko niimeno mbyoka hayi kala momeya ohayi koko, ngaashi omavo. Omavo ohaga tula ko oonsheno oontokele. Omavo ohaga liwa.

Ehwiyu okadhila okatilithi. Momuthigululwakalo gOshiwambo kake holike nokuli. Aawambo oyendji ohaya ti kutya okadhila hano ohaka longithwa kwaa mboka haya ende uusiku, ano tu tye mboka haya endele koonkambo.

Aanafaalama oyendji ngele taya kunu oomboga dhawo dhuushimba, ohaye dhi kunu dhu ukilila, mono haya tula mo ominino ndhoka hadhi tekele oomboga ndhika.

Shiyanga shaNangombe ngele oye ga dhenge pevi, omeya ogendji ohaga talama miipale, momadhiya nenge momilonga. Iimeno oyindji ohayi zizi shono tashi ulike kutya oya mona omeya ga gwana.

Uuna omuntu ta munu oondjuhwa ohedhi tula koshikuku hono hedhi pele ko iikulya nomeya. Oondjuhwa odha simana, oshoka ohadhi etele omuntu iiyemo uuna e dhi landitha po nenge a landitha po omayi ngoka hadhi vala.

Mopaife iinima oyindji oya ninga iipu, ehumokomeho olya etelela omawuwanawa ogendji. Ngele owahala okukokeka iimeno yoye tayi endelele oto yi tula momashina ngono geli po galongwa okukokeka iimeno.

Manga omuntu inaa kuna iikunomwa ye, oha ningi tango oshikunino she moka ha fulu mo omikanka ndhoka dhi li mo dha fulilwa mo dhi kale tadhi tekele iimeno nenge iikunomwa ye omeya.

Uuna omwiidhi gwa ziza nawa, iinamwenyo oyindji mbyono hayi lithwa ngaashi oongombe ohadhi kala dha hapa nawa komalutu oshoka odhi na omwiidhi gwa gwana. Ngele nee omvula ya loko omwiidhi ohagu zizi nawa.

Olundji ngele aantu taya yi koontanda ihaya kale we nomayipulo nenge nomalimbililo kutya otaya lala peni. Ohaa kutha owala uutenda wawo yo taye wu dhike mpoka yo taya lala muutenda wawo moka.

Ongombe ngele ompe ohayi tulwa ongodhi mothingo e tayi mangelwa momuti gwontumba opo kaayiye kokule. Ohayi mangelwa nduno mpono puna omwiidhi opo kaayi sile po ondjala.

Ehumokomeho olye etelela omauwanawa ogendji. Ngashingeyi aanafaalama otaya ipandula, omolwa ehumokomeho ndika. Mboka ye na iikunino yiimeno, ohaya longitha omashina ngoka haga vulu okukokeka iimeno.

Mongashingeyi iilonga oya ninga iipu. Omolwa ehumokomeho, omauwanawa ogendji oge ya paantu. Aantu ihaya longitha we oonyala, opo ya longe shoka ya hala okulonga, ihe ohaya longitha uushina mbono hawu longo tawu endelele.

Mongaashingeyi omolwa ehumo komeho omuntu iho tegelele owala omvula yiloke opo wuvule okukuna iimeno yoye ihe otovulu okulanda omiinino dhoka dhilipo dhalongelwa okutekela iimeno omeya.

Omunafaalama ngele ta munu oohi dhe ihedhi tula owala medhiya shaandyoka, ihe ohedhi ningile okandama moka hedhi sile oshimpwiyu okudhi pela mo iikulya nomiti. Uuna oohi dha silwa nawa oshimpwiyu ngaashi oohi dhefundja, ohadhi koko e tadhi ningi oohi oonene.

Pomahala mpoka ihapu mono omvula ya gwana ihapu mene iimeno oyindji. Ohapu mene owala uuneno uushona ngaashi omwiidhi nuuno uufupi. Ombepo ngele tayi pepe ohayi e titha evi lyi gongale shoka hashi e titha pu ninge oondundu.

Iilonga mopaife oya ninga iipu, aantu ihaya longitha we nenge ihaya longo we koonyala, ihe ohaya longitha uushina mboka wuli po wa nuninwa okulonga oshilonga shoka shontumba shono wa hala okulonga.

Uuyuni owa huma komeho lela. Aantu ihaya longitha we oonyala nenge omake, opo ya tekele iimeno yawo. Omunafaalama nenge omuntu oha landa omunino ngoka hagu tekele iimeno, ngoka hagu tulwa moshikunino e tagu tekele nduno iimeno kugogwene ngele gwa patululwa.

Opu na iitekulwanamwenyo naambyono hayi kala mokuti. Yimwe yomwaa mbyono hayi kala mokuti ohayi kala wo ya fa mbyono hayi tekulwa megumbo ngaashi ongolo. Ongolo oya fa ondoongi, ashike eyooloko oli li mpano kutya, ongolo oyi na omayala omaluudhe nomatookele, yo ohayi kala mokuti, yo ondoongi ohayi tekulwa megumbo.

Momuthigululwakalo gOshiwambo omu na iinima oyindji. Omu na oshini, shono hashi kolongwa neloya, opu na wo omihi ndhoka aantu haya tsu nadho. Poshini ohapu kombwa noluhwati ndoka lwa ningwa momwiidhi ngoka gwa kola.

Oshikondo shuunamapya ohamu kala mu na iilonga oyindji, shino ohashi etele aakwashigwana iilonga. Ohashi kandula po oluhepo. Ngele ya teya iilikolomwa yomomapya gawo, ohaya kutu aantu mbono taya vulu okuyi tula momapakete, opo yi wape okuyi falwe koositola nenge komahala hoka tayi ka landithilwa.

Muuyuni wopaife omolwa ehumokomeho, omuntu iho tegelele we omvula yi loke opo wu kune iikunomwa yoye, ihe oho landa owala ominino ndhoka dha longwa dhokutekela iimeno, ngoye to dhi tula nduno momikanka ndhoka wa fula.

Onkanga okwali ya tali kako onga oshinamwenyo shomokuti. Aantu oyendji mopayife oyeli taya tekula oonkanga momagumbo gawo. Onkanga oyili yina onyama ombwaanawa. Mboka haya tekula oonkanga otaya vulu nee okudhi landitha po yo taya i monene iiyemo yawo mbyoka tayi ya kwatha.

Iikunino oyindji oya tulwa momalugumbo gomagameno, yi keelelwe kaayi hanagulwepo kiimuna. Ngaashi omambanana, ohaga Kala geli moshikunino shago, mono ga mangelwa mo nothayila, opo shikaleke kokule iinamwenyo mbyoka tayi vulu okuhanagulapo omambanana.

Onduli oyo oshinamwenyo shimwe shomokuti. Oshinamwenyo shono sha tya omagulu omale nothingo onde. Nuuna tayi nu omeya ohayi nu nuudhigu oshoka ohayi kotama nuudhigu, omolwa omagulu ngoka omale.

Iikwamawawa oyili pamaludhi gi ili nogiili, opuna mbyoka hayi tekulwa megumbo naambyoka ihayi tekulwa megumbo ngaashi uudhila. Uudhila owuli pamaludhi opuna mboka womokuti naamboka wu hole oku kala mpoka hapu kala aantu.

Uuna omunafaalama tamunu oohi dhe, ohedhi tula mokandama kontumba. Ohedhi pelemo iikulya opo dhiindjipale mbala, etedhi sile woo oshimpwiyu dhiwape okukoka tadhi endelele.

Kehe omuntu oha kunu shoka ahala oku kuna, aanafaalama oyendji oha ya kunu oomboga dhuushimba dhono hadhi koko dhi li momukweyo dha landulathana, oomboga dhino oompu oku sila oshimpwiyu.

Oohi dhoshiwambo odho dhili oohi dhoka hadhi munwa kaanafaalama oyendji oshoka oompu okutekula, ohodhi tula nduno mokandombe kadho ngele dhi indjipala nenge dha ningimo odhindji ohodhi kwata mo nduno etadhi ka landithwa po opo omuntu iimonenemo iiyemo nenge dhi kukutikwe nenge aantu yalye.

Oondjuhwa ihadhi tekulilwa owala onyama yadho. Aanafalama oyendji ohaa munu oondjuhwa tadhi vala omayi ngoka taga vulu okuga landitha po, nenge ga tegelelwe ga tendulwe muze uuyuhwena mboka taye wu landitha po, nenge wo ya landithe oondjuhwa dho dhene.

Uuna omuntu ta munu oondjuhwa ohedhi tula koshikuku hono hedhi peleko iikulya nomeya. Oondjuhwa odhina omauwanawa ogendji kayishi owala onyama ndjoka hayi zi kudho yokuliwa ihe ohadhi vulu okulandithwa ndele omuntu eti imonene mo iiyemo.

MoNamibia omu na ehala moka hamu kala iinamwenyo yomokuti. Mehala mono hayi kala mo ya gamenwa. Ohamu kala iinamwenyo ngaashi: oongolo, uumenye, oonduli nosho wo oongalangombe. Ohayi nu nduno pokandombe hoka ke li mehala ndyoka.

Iilonga oyindji oya ninga iipu. Ngashingeyi opuna omashina ngono nenge omambakumbaku ngono geli po galongelwa okulonga iilonga yontumba. Aantu ihaya kutha omamwitho yaka mwe omwiidhi ihe ohaya longitha embakumbaku ndyoka nenge eshina ndyoka hali mu omwiidhi.

Uuna wuli moshilondo shuunafaalama unene tuu wuuniimuna oshiwanawa okukala watula iimuna yoye omadhidhiliko opo shikale oshipu uuna ngele wakanitha nande oshimuna shoye ,aantu ohaya dhengele onomola ndji yili kokapapa nedhina ndi liliko.

Omahala gomavululukilo ohaga tungwa nelalakano opo aantu ya mone mo iimaliwa. Ohaga tungwa nawa, opo ga vule okunana nokuhila aantu, opo ye ye pehala mpoka. Ohapu tungwa ta pu monika nawa lela.

Mongashingeyi iilongo oya huma, iinima oyindji oyaya komeho. Aantu ihaya longitha we oonyala nenge ihaya longo we iilonga yawo komake ihe ohaya longitha omashina ngono geli po gandulukilwa okulonga iilonga yontumba mbyoka omuntu a hala okulonga.

Iinamwenyo nayo oyi na omaiuvo osho wo ohayi gamene omaluvalo gawo ngaashi oondjamba ohadhi gamene uundjambagona wawo. Oondjamba odha tya ominkati omile nomakutsi dho odhi na iipa iikukutu.

Ehumo komeho olye etelela iinima oyindji, ongele omashina moka hamu kokele iimeno. Momashina moka ohamu kala nale muna oonte dhagwana , uuyelele wagwana, uuhoho wagwana shika ohashi kwathele iimeno yikoke tayi endelele.

Mefuta ihamu adhika owala oohi ohamu adhika woo oodhila nenge uudhula mboka ha wiithanwa ooamutoka kanyandi uudhila mbumo ohayu hupile mokulya uuhi uushona.

Olundji ngele otashiya kuunafaalama Uunafalama wokumuna oohi owo uunafalama wumwe mboka uupu mbono hawu endelele nokuli ngaashi oohi dhoshiwambo ihadhi aludha okukoka ohadhi koko tadhi ningi oohi oonene ndhoka hadhi vulu okulandithwa po nenge dhi liwe po.

Mombuga iha mu kala iimeno oyindji nenge omiti omile, ihe oha mu kala owala uumeno uuhupi lela nomwiidhi. Oha mu kala woo oondundu ,evi ndoka lyashitilwapo nenge lya gongelwapo kombepo.

Iilonga iyindji oya ninga iipu. Ehumo ko meho olya etelela iinima iiwanawa. Omuntu iho te gelele owa omvula yi loke, opo wu kune iikunwomwa yoye, ihe oto landa ominino ndhono hadhi takele iimeno.

Ehumo komeho olya etelela omauwanawa ogendji niilonga oyindji oyaninga iipu, uuna omunafalama a hala okutekela iimeno ye oha landa owala ominino dhoka dhalongwa okutekela iimeno ndele tedhi tula owala mofalama ye.

Ompepo ngele oya pepe pe hala mpono kaa puna iihwa, ohashi eta nduno evi liye mumwe, lyo tali e tapo oondundu. Oondundu ndhino ohadhi vulu oku nana aa taleli po oyendji yaza kiilongo yi ili noyi ili ,mbono haya eta iimaliwa moshilongo, sho oshilongo tashi humu ko meho.

Aanafalama oyendji oye hole oku tekula iikwamawawa yomegumbo ngaashi oombaka ndhono haye dhi tekula okuza kushi kuushona Lela sigo otayi koko, opo ya vule okudhilanditha po yi imonene iimaliwa yawo.

Olundji uunafaalama ohawu eta iilonga mokati kaantu nenge moshigwana, ohawu landula po oluhepo. Ngaashi uunafaalama wiikwaamboga uunene tuu omboga ndjoka yuushimba.

Ehumokomeho olya etelela iinima oyindji iiwanawa ngele omuntu ahala iimeno yi koke tayi ende lele oheyi tula momashina gontumba, omashina ngono haga kokeke iimeno tayi endelele.

Olundji ngele wayi pomahala mpono hapu landithwa iikulya, ohopopi shoka wahala okulya, ngoye toshi pewa. Uuna nduno wamana okulya, oho nu okanamunate opo wiikulule nawa.

Oondjuhwa ohadhi kala owala ko shikuku, nenge kiikuku, ihe ohadhi tulwa muukololo moka hadhi vulu oku pewela mo iikulya no meya. Ngele dha pera iikulya nenge omeya ga gwana, ohadhi vala omayi ngono ha ga vulu oku landithwa po nenge ga liwepo.

Mongashingeyi omambakumbaku ihaga longithwa owala okupulula momapya ohaga longo iilonga oyindji ngaashi okuheya omwiidhi okulyata iilya polupale noyindji tuu ya gwedhwa po.

Uuyuni wopashinanena omu na ehumokomeho ndyono lye etelela iinima iiwanawa. Omuntu iho kunu we iimeno yoye pevi, ihe opu na omashina ngono ga ndulukilwa po okumeneka nokukokeka iimeno.

Shampa ethimbo lyokukwata oohi lya thikana, aantu ohaya kwata oohi dhawo momikalo dhayoolokathana. Ngele yakwata oohi dhawo, ohayedhi tula miikwatelwa mono hayedhi yoololele, kutya ndhino otayekedhi landitha po, nenge otaye kedhi lyapo megumbo.

Iilonga oyindji oya ninga iipu. Ehumokomeho olya etelela iinima oyindj. Aantu oyendji uuna ya hala okutekela iimeno yawo, ohaya longitha ominino dhono dhili po dhalongelwa okutekela iimeno.

Moshilongo shetu moNamibia omuna oompanda. Oompanda ndhoka dhili pamaludhi gaali ompanda onduudhe nompanda ontokele. Ompanda ohayi kala ya gamenwa kaantu oshoka aantu oye hole oku kuthako ooniga dhawo etaye dhi landithapo.

Oondjuhwa ihadhi tekulwa owala molwa onyama yadho. Oondjuhwa ohadhi tulwa koshikuku, hono hadhi pewelwako iikulya nomeya. Moondjuhwa ohamuzi omayi ngono gena iitungithi yolutu. Omuntu ohovulu okulanditha omayi ngono, nenge tolanditha oondjuhwa, opo wu imonene iiyemo.

Mongashingeyi iilonga yaanafalama mbyoka taya longo yuunamapya, oya ningwa iipu. Aantu ihaya longitha we omayemele nenge oonyala oku tekela iimeno yawo, ihe ohaya longitha omashina ngoka ga ndulukwapo, ge lilepo oku tekela iimeno.

Monale nale ngele omwiidhi gwa kukuta aantu okwali haya kutha omamwitho yaka mwe omwiidhi omolwa ehumo komeho ndyono lyeya paife aantu ihaya ka mwawe omwidhi noma mwitho ihe ohaya longitha omambakumbaku ngoka haga tete omwiidhi.

Pomahala ogendji go ku vululukilwa ohapu adhika uundama wokuyoga niipundi mbyoka yandulukwapo mo miti oshowo momahala moka nenge oondanda dhoka hamulala mboka yeya okutalelapo pehala mpoka.

Opuna omahala ngono haga kala iinamwenyo yomokuti mono hayi kala mo ya gamenwa. Momahala mono ohamu kala muna omiti odhindji mo ohamu kala nee iinamwenyo ngaashi oonduli. Onduli osho oshinamwenyo shoka shina othingo onde nomagulu omale lela.

Aanafalama oyendji ngele taya munu oohi dhawo ohaye dhi tula muundama moka haye dhi pelemo iikulya moka tamu tulwa omeya ngoka ga yela mo tamu kuthwa ga kaka moka wo haye dhi pelemo omiti opo dhiindjipale dho dhi kale dhili muundjolowele.

Aataleliipo mboka haya zi kiilongo yi ili noyi ili ngele taya ka talelapo oshilongo shontumba ohaya ka taka nee iinima mbyoka kaayili kiilongo yawo ngaashi oondundu. Moondundu ihamu mene iimeno oyindji ohamu kala owala oomwiidhi nuumeno owala uushona.

Aantu ngele taya munu oohi ihaye dhi tula owala momadhiya nenge momatale ihe ohaya vulu okutunga uundama mono haye dhitulile mo iikulya opo dhi koke tadhi endelele dho dhi i ndjipale.

Ehumokomeho olyo oshinima oshiwanawa ngiini. Ngashingeyi iimeno ohayi menene owala momashina moka mono hayi tekelwa mu na ombepo ya gwana, mono mu na nale uuhoho kuwowene inawu pumbwa evi opo yi koke.

Mongaashingeyi aanafaalama oyendji ngele taya ningi iikunino yawo ihaya tekele we noonyala nenge ihaya tegelela omvula yiloke ihe ohaya tulamo ominini ndhoka ,ndhono dhilipo dha ndulukilwa oku tekela iimeno

Olundji uuna aanafalama taya munu oohi dhawo ohaye dhi tula momatale mono haya tulamo omiti dhoku kaleka oohi dhili muundjolowele nenge moka haye dhi pelemo iikulya opo dhi koke tadhi endelele dho dhiindjipale.

Ngele ombapo ya pepe, evi ohali gongala pehala limwe e tashi eta po oondeina. Oondeina ndhino ihamu endiwa kuuhauto uushona, ohamu endiwa koohauto oonene. Oondeina ndhino ohadhi nana aatalelipo yi ili noyi ili, ya za kiilongo yi ili noyi ili mboka haye eta iimaliwa moshilongo.

Mombuga yaNamibia ihamu adhika lela iimeno oyindji nenge omiti odhindji, ohamu kala muna omano omifupi nenge uumwiidhi uufupi, omuna woo oondundu ndhono hadhi etwa ngele ombepo yapepe evi talii gongele pamwe.

Ehumokomeho olye etelela iinima oyindji mbyono iiwanawa noonkondo adhihe onkee owa hala okukokeka iimeno yoye iho ka kuna owala mpoka pu na evi ashike oto vulu okulongitha omashina mono hamu kokele iimeno.

Olundji ngele aanafalama taya munu oondjuhwa dhawo ihaya kala ashike yedhi tula mehala limwe. Ihe oha yedhi tula muukololo mono hadhi kala dhapitamo omitse, opo dhi vule okulya iikulya dhono tadhi pewa, shino ohashi kwathele wo uuna omuntu a hala okulanda ondjuhwa ota hogolola nuupu.

Uuna omuntu ta munu oondjuhwa ohe dhi tula moshikuku mu na ehala lyaandjuka nawa mono hedhi pelemo iikulya nomeya. Ohashi kala sha simana omuntu opo a kaleke ehala lya yela shikeelele oondjuhwa komikithi dha yooloka.

Uunafalama owundji ngaashi wuunamapya ohawu eta iilonga maakwashigwana. Aakwashigwana nduno oha yeya ya longe kofalama huno opo ya vule kwiilikolela sha shomondjato, yo ya vule kwiipalutha nokwiisila oshimpwiyu.

Mongaashingeyi iimeno kayi li owala momapya ashike opu na omashina ngoka gopashinanena ngono haga vulu okukondolola uupyu, haga vulu okugandja uuhoho kiimeno oshowo okuyitekela go taga keelele wo oonte dhetango. Omashina ngano ohaga kokeke iimeno meendelelo oto vulu okwiilikolelamo iilikolomwa yoye oyindji yo oya gwana.

Mongaashingeyi omuntu iho kunu owala iimeno yo ye pevi, omolwa ehumo komeho; opu na omashina ngono galongekeka nkene ge li po o goku kokeka iimeno. Omashina ngano oha ga kokeke iimeno ta ga endelele.

Mongaashingeyi uuyuni owahuma komeho. Aanafalama oyendji ihaya longitha we nenge ihaya tekelewe iimeno yayo nomake nenge koonyala ihe ohaya tula mo ominino ndhoka dhandulukilwa po okutekela iimeno.

Ehala ndyono ihali mono omvula yagwana ihamu mene iimeno oyindji

Shanakulya osho shanakulonga, sho shoka hokunu osho hokateya gwonale Osho atile. Ngele wateya iilikolomwa yoye ohoyi tula nduno mooshako ngaashi omakunde , omapungu , iilyaalyaaka nayilwe.

Olundji ngele omunafaalama tamunu oohi dhe ohedhi tula mokandama mono ha kala tedhi sile oshimpwiyu. Ohedhi sile oshimpwiyu moku opaleka omeya ,okudhi pelamo iikulya nosho tuu.

Olundji ngele aatalelipo taa yi komahala hono kwanika oondundu nosho woo omamanya, ohaa yi noohauto oonene oshoka oohauto oonshona itadhi vulu okweenda mo.

Opu na iinamwenyo mbyoka hayi tekulwa momagumbo nosho woo iiyamakuti. Mokuti oha mu adhika onduli ndjono yi na omagulu omale nosho woo ongolo ndjono yi na omayala omaluudhe nomatookele yo oyafa ondoongi.

Ondjamba nande oyi kale yatseyika kutya oya nika oshiponga, oyili oshinamwenyo shina ombili ano shono shopantu hashi vulu okupeya iikulya kaantu ano kokana nokuli. Ondjamba ohayi nana aataleliipo oyindji mbono haya eta iimaliwa moshilongo shetu nenge pehala mpoka yili.

Omatungo gopashinanena, omatungo haga monika nawa elela. Omatungo ngano ohaga kala ga londathana. Ohaga kala ga tungwa ga kola, ga tungwa taga monika nawa lela nolundji ohaga adhika moondoolopa.

Mongashingeyi uuna tolongo nuunafalama wuunamapya iilonga oyindji oya ninga iipu, oshoka opu na omashina ngoka haga vulu okulonga iilonga yontumba. Iimeno ihayi kunwa owala pevi, ihe opu na eshina ndyoka hali kokeke iimeno.

Olundji ngele omunafaalama ta tameke okumuna oohi, iha thikile owala ta tameke noohi oonene, ihe oha tameke ngaa nuuhi mboka uushona, ye tewu tula nduno mokandombe nenge mokandama moka ta kala tewu pele mo iikulya, opo wu koke meendelelo wo wi indjipale.

Aanafaalama oyendji ohaya munu oondjuhwa. Oondjuhwa ihadhi munwa owala nenge ihadhi tekulilwa owala onyama yadho nenge oku landithwa Po, ihe ohadhi vala omayi ngono haga landithwa po ngono gena uukolele neevitamine hadhi tungu omalutu gaantu.

Mombuga yaNamibia omuna oshimeno shoka ihaashi si oshimeno shono hashi ithanwa Welwitschia Mirabilis. Oshina omafo geli gaali sho oshina omidhi dhaya muule lela ndhono hadhi shi kwathele opo dhi nane omeya oshoka ihamu lokwa.

Opu na okadhila hono haka mono iinima oyindji nenge iinima yi li kokule. Okadhila hono ohaka ithanwa kutya ontsa. Ontsa ihayi adhikwa shaa mpono, olundji oyi hole okukala mombuga, hayi kala nduno ya londa komiti.

Omahala gomavululukilo oha pu kala ta pu monika nawa, shino ohashi nana nee aantu opo ya ye pehala nlyoka lyontumba. Oha pu kala puna omiti ndhoka ta dhi monika nawa, oha pu kala woo pwatungwa nawa.

Iikwamboga oyo yili onzo onene oku etela omuntu oshimaliwa, ngaashi, omboga ndyono yuushishimba. Omboga yopashinanena ohayi koko tayi endelele. Omboga ohayi landithwapo nduno omuntu ti ilikolelemo oshimaliwa she, nenge takalya naakwanezimo lye.

Kehe omunafaalama okuna shoka hamunu. Opuna mbono haya munu oohi. Oohi ohadhi kwatwa momikalo dhayoolokathana, dhiili nodhili . Oyendji ohaya longitha oonete nenge uunete mboka hawu kwata oohi.

Olundji ngele omuntu ahala okumuna oohi ihedhi tula mondombe nenge medhiya, ihe oha tungu okandama mono hatula mo omeya gayela, eta kala nduno tedhi pelemo iikulya nomiti opo dhivule okwiindjipala tadhi endelele.

Iikwamawawa oyili pamaludhi giili nogiili ngaashi uudhila. Uudhila owuli pamaludhi giili nogiili. Opuna mboka hawu li na mboka ihaa wu liwa. Ohawu adhika nee mokuti.

Mombuga kamu na omiti odhindji, shono hashi etitha ombepo yi pepe nokugongela omavi e taga tungu po ondeina. Oondeina odho dhimwe dho mwaambyoka hayi dhana onkandangala mokueta iimaliwa moshilongo, oshoka ohadhi nana aatalelipo okuza kiilongo yi ili noyi ili.

Omahala ogendji goku vululukilwa ihaga tungwa unene mokati kaantu. Ohaga tungwa pehala ndyono tali vulu oku nana aatalelipo . Nenge kehe ngo ahala oku lala mehala moka. Unene tuu mpo puna omiti, omwiidhi gwa ziza nawa. Nope hala mpono hapu monika nawa unene tuu uusiku.

Ngele wa hala oku tameka oshikunino shoye shoohi nenge okumuna oohi, oho tungu okandama mono ho kala todhi sile mo oshimpwiyu. Ongele okutula mo omeya ga yela nenge okudhipela mo omiti nenge okudhipa iikulya opo dhi vule okwiindjipala dho tadhi koko tadhi endelele.

Mongashingeyi uuyuni owa huma komeho aantu ihaya longitha we omamwitho ya tete oomwiidhi nenge yamwe oomwiidhi ihe ohaya longitha omambakumbaku nuushina mbono wa ndulukilwa okuteta oomwiidhi.

Onyanga ontiligane odho dhimwe dhomonyanga dhoka ombwanawa, onyanga hadhi nikitha nawa miikulya, onyanga dhino ohadhi vulu okulandithwa po nde omuntu tiimonene iiyemo ye avule okwiikwatha noompumbwe dha kehe esiku.

Ookalya mupombo oyendji oyehole okwiimonena iimaliwa miilonga yuudhudhu. Otuna Ompanda moshilongo moNamibia lyono yina omayego ngono haga vulu oku etela omuntu oshimaliwa nookalya mupombo oyendji ohaya kala yatanta Oompanda.

Ongulu yosikola ohamu adhika iitafula mbyoka ya hongwa momiti niipundu, osho wo aanasikola yeli mongulu moka taya longelwa mo.

Iinamwenyo oyindji yomokuti oyili mehala lyagamenwa hakutiwa Etosha, mEtosha ohamu adhika iinamwenyo ngaashi oonduli, oongalangombe, uumenye, oongolo, oosino nosho tuu, yo iinamwenyo mbino ohayi nu pokandama komeya.

Iikwamawawa mbyono hayi tekulwa momagumbo kayishi owala oondjuhwa, ihe nonkanga ohayi vulu oku tekulwa momagumbo nenge oombaka. Oonkanga monalenale okwali dha talika ko onga oshikwamawawa shomokuti.

Ehumokomeho olya etelela uuwanawa owundji ,niilonga oyindji oya ninga iipu. Aantu ihaya longithawe omamwitho, opo ya ka mwe omwiidhi, ihe ohaya longitha embakumbaku ndyoka li li po nale hali mu nenge hali tete omwiidhi.

Mombuga ohamu adhika iinima oyindji ngaashi oondundu nomamanya. Mombuga ihamu mene iimeno oyindji, omolwaashoka ihamu kala omvula yagwana.

Uuna ombepo tayi pepe pomahala mpono iha pu kala pu na omiti, nenge iha pu mene omiti odhindji, ohashi e ta nduno omavi ga igongele pehala e ta ga ningi ondundu. Oondundu ndhino ohadhi nana aatalelipo oyendji.

Omayoka ogeli iinamwenyo mbyono, nenge iikookayi mbyono hayi tilika kaantu omolwa uuzigo wago. Opuna omayoka ngoka gena uuuzigo hawu endelele nohaga tilika kaantu, nongele olye kuli no koshipangelo ito thikiko.

Ehumo komeho sho lyeya olya etelela omawuwanawa ogendji. Iilonga oyindji oya ninga iipu. Ngaashi nokuli aanafalama mbono yeli miimeno, ihaya longitha we oonyala dhawo oku tekela, ihe ohaa longitha ominino dhono dhilipo dhalongelwa oku tekela iimeno.

Moshiwambo aantu ngele ya teya iilikolwamo yawo momapya, ohaye yipungula miigadhi. Iigadhi ohayi vulu woo okutulwa nenge okutholomenwa eloya kombanda opo kaamu ye iipolopolo moshigadhi mo ka.

Onkoshi oyo oshinamwenyo sha nika oshiponga. Oshinamwenyo shono hashi adhika mokuti. Onkoshi ondumentu, ohayi kala yatya omalufufu ogendji yono ndjono onkiintu ihayi kala yatya omalufufu ogendji.

Aanafalama ngele taya munu oondjuhwa dhawo, ohaye dhi tula moshikuku, mono haya opaleke mo nohaye dhi pele mo iikulya. Oondjuhwa ihadhi munwa owala molwa onyama yadho, ihe ohadhi vulu okulandithwa po ndele omuntu ti imonene iiyemo.

MoNamibia, ano moshilongo shetu omu na ombuga, moka ihaa mu adhika naana omiti odhindji, ihe ohamu adhika omiti ndhoka dhi na omidhi omile tadhi vulu okukonga omeya kohi yevi oshoka i hamu lokwa. Mombuga omu na wo omalukalwa mono hamu vulu okulala nenge okukala aatalelipo mboka taya talele po mombuga.

MoNamibia otamu adhika iinamwenyo oyindji yomokuti ngaashi oompanda. Oompanda odhi li pamaludhi gaali, opu na ompanda onduudhe nompanda ontookele. Oompanda odho dhimwe dhomiinamwenyo mboka ya gamenwa, oashoka aantu oye hole okukutha ko omayego goompanda yo ye ke ga landithe po.

Ngele omvula yaloko omeya ohaga talama momadhiya nenge moondombe, iimeno nayo woo ohayi zizi nomwiidhi ohagu koko oshoka oya mona omeya ano omuloka gwa gwana nawa.

Mpono ihaa pu mono omvula ya gwana nenge oyindji iha pu koko iimeno oyindji, oha pu koko owala oomwiidhi nuumeno uushona, po oha pu kala pu na omamanya ogendji.

Uunafaalama womboga yopashinanena owo uunafaalama uuwanawa oshoka omboga ohayi koko tayi endelele unene ngele dhasilwa oshimpwiyu nawa, dhili moofola dhalandulathana nawa tadhi moni omeya gagwana nombepo yagwana.

Pomahala ogendji ngoka ganika omamanya ihapu kala puna iimeno oyindji, ohapu mene owala uumwidhi niimeno mbyoka yina omidhi omile tadhi vulu okukonga omeya kohi yevi, oshoka pomahala mpaka ihapu lokwa lela ano ihapu mono omvula yagwana.

Pomahala gomavululukilo ohapu kala tapu monika nawa. Ohapu kala puna iipundi noshowo iitaafula ohapu kala wo puna uundama woku yoga. Ehala ndino ohali pumbwa wo oku monika nawa opo lyi vule oku nana aantu, yo ya mone iiyemo.

Pomahala ogendji gokuvululukilwa oha pu kala iinima ya longwa momiti ngaashi iitafula, iipundi naampoka ha pu tentekwa shoka wa hala okutenteka. Shino ohashi eta opo ehala lyi kale lyo opala nawa nota li monika nawa lyi wape lyinane aantu.

Ongolo osho oshinamwenyo shoka shafa ondoongi. Eyoloko olyili mpano shaashi ondoongi ohayi tekulwa megumbo yo ongolo oyomokuti. Ongolo oyina omayala omaluudhe nomatokele.

Ehumo komeho olya etelela omawuwanawa ogendji. Iilonga oyindji oya ninga iipu. Ngele shiyenga shanangombe ye ga dhenge pevi, aantu ohaya ithana omambakumbaku ge ye gapulule momapya gawo.

MoNamibia omuna oshikunino shiinamwenyo shoka hashi ithanwa Etosha National park. MEtosha omuna iinamwenyo oyindji ngaashi uumenye , oosino, oongolo noshowoo oompo. Ohadhi nu pokahala keli po kokuninwa omeya.

Aanafaalama oyendji ngele taya munu oohi. Ohaya tula oohi ndhoka ya hala oku muna medhiya lyontumba. Nenge mokandama hoka aningapo yemwene. Ye takala nduno tedhi sile oshimpwiyu opo dhi vule oku indjipala.

Onduli oshinamwenyo shomokuti shono shatya othingo onde nomagulu omale. Onduli ohayi li owala iimeno nenge iihwa mbyoka yili pombanda oshoka ihayi vulu okupetama naanaa.

Omunafaalama ta munu oohi dhe ihedhi tula owala metale shaa ndoka nenge medhiya shaa ndoka. Ihe ohedhi ningile okandama mono hedhi tula ye tatula po ano okanima hono kena edhina kutya okwa tula mo oohi dhili ngiini.

Uunafalama wiikwamawawa kawu shi owala uunafalama woondjuhwa, owoombaka wo. Omuntu oho tameke nuumbaka uushona to wu tula mehala lyontumba mono to kala to wu sile oshimpwiyu, opo wu koke tawu endelele.

Monale nale aantu okwali haya longitha omatemo opo ya heye oomwiidhi ndhoka dhili po tadhi imbi iimeno yawo okukoka. Mongashingeyi uuyuni owa huma komeho opuna omashina ngono haga heya mo nenge haga tete mo oomwiidhi.

Mongashingeyi iilonga oyindji oya ninga iipu, ehumokomeho olya etelela omawuwanawa ogendji. Aantu ihaya kutha we omamwitho ya ka mwe omwiidhi ihe ohaya ithana embakumbaku ndyono lyili po lyalongwa okumwa omwiidhi.

Omvula ngele yaloko momithima nomomadhiya ohamu udha omeya. Nomwiidhi ohagu zizi. Momeya mono ohamu adhika oohi dhoka dhili pomaludhi giili nogiili ngaashi omankende nenge ohii dhoshiwambo

Ngaashingeyi aantu oyendji ohaya munu iikwamawawa . Miikwamawawa omwakwatelwa wo oombaka . Oombaka kadhi shi owala dhokuliwa ashike oto vulu okudhi landitha po, opo wiimonene iisimpo yoye opo vulu okukala twiikwathele miipumbiwa wapumbwa mesiku.

Pomahala gokuvulukilwa ohapu kala iimboloma, ohapu kala woo omiti dha ziza nawa, ohapu kala wo oshitaafula noshipundi shokukuutumba. Ngele omuntu wakuutumbapo omwenyo ohagu kala guli pehala molwaashoka omudhingoloko ogo opala.

Mefuta ihamu adhika owala oohi. Ohamu adhika woo Oombwa dhomomeya ndhoka hadhi vulu oku kala momeya nenge pooha dhomeya . Oombwa dhomomeya simana unene tuu oshipa shadho nenge omagadhi gadho.

Mogaashi ngeyi aanafalama oyendji ihaya longitha we evi opo ya kune mo iinima yawo ihe ohaya longitha omashina ngoka gandulukilwapo okumeneka iimeno ngoka haga gandja nale oonte dhetango dhili po nosha shoka sha pumbiwa kiimeno.

Aanafaalama yuunimuma osho shili onzo onene yoshimaliwa . Aanafaalama oyendji ohaa munu oongombe dhawo, tayedhilandithapo nenge taa landitha omahini ngono gaza moongombe mono. Ohaya imonene iiyemo mbyoka taya vulu okwiikwatha nayo.

Omboga yuushimba oyo yimwe yomiimeno mbyoka hayi mene tayi endelele mbyoka hayi indjipala mbala nokayi na naana iilonga oyindji ongele okutekela nenge evi lyuuhoho nosho tu.

Ngele omunafaalama a hala oku muna oohi ohedhi tula mokandama kontumba, iha tula ashike momadhiya mono tadhi vulu oku kwatwamo ku kehe gumwe, ihe ohedhi tula mokandama mono hedhi sile oshimpwiyu mono tedhi pelemo omiti nenge tedhi pele mo iikulya opo dhi indjipale mbala.

Aanafaalama oyendji ohaya munu shi ikwathela kwaashoka ya hala okumuna. Moshiwambo kamuna naana edhina lela lyoshihape shoka hashi ithanwa o Strawberry

Opuna ethimbo lyo kukuna nethimbo lyeteyo. Ngele ethimbo lyokuteya lya adha aanafaalama ohaya teya nduno iilikolomwa yawo mbyono tayi vulu oku liwapo megumbo nenge tayi vulu oku landithwa opo omuntu i imonene mo iiyemo.

Ongalamwithi yaShiteni nekaka nenge ano omboga nomakunde oyo yili yimwe yomiikulya mbyoka ya simanekwa momuthigululwakalo gwOshiwambo. Olwindji ohayi pewa aayenda mboka ya simana.

Iilonga yongashingeyi oya ninga iipu. Oshoka otuna omashina nomambakumbaku ngono hage tu kwathele momapya okuninga iilonga iipu shivulithe okulongitha oonyala.

Mongaashingeyi nenge muuyuni mbuwashuna komeho, opo iilonga yikale iipu aanafaalama ngele taakunu iimeno yawo ohayeyi kunu yili mondjila yuukilila mono haatulamo ominino dhomeya ndhono hadhi tekele iimiine mbika.

Mongaashingeyi ehumo komeho olyo kamana kandongo nayi. Aanafaalama ihaya kunu owala momavi ihe opuna omashina ngoka gelipo ga ndulukilwa oku kokeka iimeno.

Pethimbo ndino lyehumokomeho iilonga oya ninga iipu nomauwanawa ogendji oge ya . Omuntu iho tegelele we owala omvula yi loke opo wu kune iikunomwa yoye , ashike oho landa ominino ndhono dha longwa okutekela iimeno omeya .

Aanafalama oyendji mboka haya munu oohi, ohaye dhi topolele nduno muundambo moka tadhi kala, moka haye dhi pelemo iikulya, taye dhi sile oshimpwiyu, moka haya kalake uundambo wa yela wo, tayedhi sikile noonete.

Omunafalama ngele okwa hala okumuna oohi dhe ohedhi tula mokandama. Mokandama mono ohedhi tula muunete wayoolokathana mono hedhi pelemo iikulya nomiti.

Omuntu ngele ta tameke ongeshefa yoohi ohedhi tula mokandama mono hedhi pelemo iikulya opo dhi vule oku indjipala tadhi endelele. Ohedhi tulilemo woo omiti opo dhikale dhina uundjolowele.

Mondolopa ohamu kala omatungo ogendji omatungo ngoka haga kala taga kala taga monika nawa ,omatungo gamwe ohaga kala ga londathana gamwe inaga londathana ohaga kala ihe taga monika nawa.

Kehe gumwe oha kwata oohi momukalo ngoka e wete kutya omupu kuye. Opuna omikalo odhindji dhokukwata oohi ngaashi okulongitha oonete nenge oku yula oohi nuundjolo.

Mongaashi ngeyi ehumo komeho olyeetelela omawuwanawa ogendji iilonga oya ninga iipu omunafalama nenge omuntu ina pumbwa okutekela iimeno ye ihe ohalanda ominino ndhono dhili po dhandulukilwa okutekela iimeno.

Mokuti oha mu adhikwa iinamwenyo oyindji. Oha mu adhikwa iinamwenyo ngaashi oonkoshi. Onkoshi oyi li oshinamwenyo sha nika oshiponga unene. Onkoshi ondumentu ohayi kala yatya omafufu ogendji nenge omalufufu ogendji. Onkoshi onkiintu ihayi kala yina omalufufu nande.

Ngele omvula yaloko , iimeno ohayi zizi nawa molwaashoka oyamona omuloka omwaanawa. Ngele aanafaalama yahala ehala lyuunamapya nuuniimuna nenge oondima dhatameka ohaa kutha embakumbaku lyokuteta omwiidhi. Ohali yelekepo omwiidhi.

Uuna aatalelipo taya ka talela po pomahala ngoka ga nika oondundu ihaya yi nuuhauto uushona, ihe ohaya yi niitukutuku tayi vulu okweenda momamanya, ano iitukutuku iinene.

Mpono kapena omiti odhindji pena ihe omiti omishona ngaashi omano nomwiidhi ombepo ohayi pepe evi ,Evi tali igongele etali ningi oondundu ndhoka oonde nenge oohupi

Kehe omuntu okuna omukalo gwe ngoka halongitha okukwata oohi ngoka omupu kuye ongele okulongitha oonete nenge uunete mboka walongelwa wokukwata oohi. Oshi ikwatelela owala komuntu yemwene kutya omukalo guni ta vulu okulongitha opo a kwate oohi dhe.

Ehumo komeho olya etelela iinima oyindji, omuntu ino pumbwa oku longitha oonyala wu longe shoka wahala oku longa, ihe opuna omashina ngoka ge li po ga nunwina oku longa iilonga mbyoka wahala okulonga shino ohashi kwathele noonkondo sho ohashi endelele.

Uuna aatalelipo ye ya moshilongo, ohaa londo moshihauto shontumba , moshihauto mono mu na egameno. Ohaa yi pomahala ngono ga nika oondundu, omahala ngono haga nana aatalelipo.

Muuyuni wongaashingeyi omu na ehumokomeho unene. Omuntu ngele owa hala okukuna iimeno yoye, iho tala owala pevi ndyoka li ba uuhoho nenge ndyoka tali opaleke, ihe oto vulu okulanda omashina ngono haga vulu okukokeka iimeno.

Omahala ngono ga nika oombuga ohamu kala muna iipumpulonga. Omahala ngano ohaga nana aatalelipo ya za komahala gi ili nogi ili. Aatalelipo mbano ohaya eta ano oshimaliwa mehala ndono, shono hashi yeluthapo oshilongo nenge ehala ndono.

Okaandje oshinamwenyo shomokuti shono shakotoka nayi, okanamwenyo kiishi kena oondunge odhindji, kena olupe lwafa lombwa ko ohaka monika kafa ombwa lela.

Omolwa ehumo komeho omawuwanawa onganinga ongendji unene, omuntu iho tengelele owala omvula yiloke opo wuvule okukuna iimeno yoye nenge iikunomwa yoye, ihe oto vulu okulanda omiinino dhono dhilipo dha ndulukilwa okutekela iimeno.

Piituthi yopamuthigulwakalo oomeme ohaya zala iikutu yoshiwambo ngaashi oodhelela, yo taya humbata nduno omatiti komitse mono muna iinima yoshiwambo.

Oohi odhili pamaludhi gi ili nogi ili. Opuna oohi ndhoka ihaadhi liwa naandhoka hadhi liwa. Ndhoka ihaadhi liwa odhina po omalwaala gawo geli po. Ohadhi longithwa oku opalekitha pomahala, okutulwa pomahala, tapu kala tapu monika nawa.

Olundji ngele omunafaalama ta munu oohi ohedhi tula mokandama kontumba, ngele ethimbo lyokudhi kutha mo lya adha ohedhi kwata mo pomikalo dha yoolokathana ongele onuumbamba nenge nakehe shoka ahala oku kwatitha mo oohi dhe.

Omiti odhili dhimwe yoomwaa mbyoka yasimana oshoka momiti ohamu hongwa iinima oyindji ngaashi iipundi mbyoka hayi tulwa pomahala goku vululukilwa, mbyoka hayi monikitha pehala tapu monika nawa yo yivule okunana aatalelipo.

Uunafalama wunimuna owo uunafalama dhingi, oongombe kadhshi owala dhokuliwa nenge oku landithwa ihe opuna oongombe dhono hadhikandwa omahini ngono hangavulu okulandithwa nenge ngaliwe megumbo.

Uuna omvula yaloko, ethimbo lyokulonga mepya ohali thikana . Aanafaalama oyendji ohaya ithana omambakumbaku. Omambakumbaku ohaga endelele. Opena nee omambakumbaku go kulonga mongwena , nomambakumbaku ngoka gokulonga ashike pevi mpoka puna omwiidhi omushona.

Otuna omaludhi gaali goonyanga. Opuna oonyanga ndhoka oontiligane, noonyanga ndhoka oontokele. Adhihe ndhino odhina ashike oshilonga shimwe. Ohadhi towalekitha omuhoka nenge moshikulya moka tadhi tulwa.

Ngele omunafaalama ahala okumuna oohi ihatameke noohi oonene ihe oha tameke nuuhi uushona mbono hewu tula mokandama mono a hala wukokele mono hewu pelemo iikulya nenge tatulamo omiti .

Oondjuhwa ihadhi munilwa owala onyama yadho, oondjuhwa ohadhi vulu oku vala omayi ngono haga vulu oku landithwa po nenge ga li we po. Omayi ogena oovitamine ndhono dha pumbiwa molutu. Ondjuhwa yonkiintu ohayi ithanwa onkadhindjuhwa naandjoka yondumentu ohayi ithanwa ekondombolo.

Olundji ngele omunafalama ta munu oondjuhwa oha tameke nuuyuhwena. Uuyuhwena mbuno oha vulu oku wu landithapo uushona nenge ta tegelele wu koke a landithe oondjuhwa oonene

Aanafaalama oyendji ngele taya kunu iikunonwa yawo ihaya kunu owala membwalangalyo ihe ohaya kunu pomahala mpoka yatula omikweyo dhoku menena iimeno yawo yotaya tulako nduno oodhalate dhoku gamena iilikolomwa yawo.

Sha nakulya osha nakulonga, omukulu gwonale osho atile. Ngele owa longo nuudhiginini eteyo lyoye ohali kala ewanawa, oto vulu oku teya mo iilikolomwa yoye ngoye to keyi landitha wu imonene mo iimaliwa yo kupa aanegumbo yoye. Ngweye to kutu wo aaniilonga opo aantu ya mone iilonga, to kandula po omukundu go kwaana iilonga moshilongo ongele oku pakela iikunomwa yoye nosho tuu.

Pomahala ogendji gomavululukilo ohapu kala pena iipundi niitaafula, momudhingoloko ohagu kala tagu monika nawa. Nomuntu wuli po omwenyo goye ohagu kala guli pehala, oshoka ehala otali monika nawa.

Ehumokomeho olye etelela omauwanawa ogendji . Ngashingeyi ngele owahala okukuna iimeno yoye , iho kunu owala pevi, ihe opuna omashina nenge omahala mono hamu tulwa iimeno opo yivule okukoka tayi endelele.

MoNamibia omuna oshilando pangelo shono hashi ithanwa oVenduka. MoVenduka omuna omatungo ogendji omatungo omale nomafupi. Omatungo gono gopaleelela, omatungo ngono tagavulu nokunana aatalelipo yokiilongo yili no yiili.

Shono wa kunu osho to teya, omukulu gwonale osho atile. Omuthigululwakalo goshiwambo uuna aantu ya teya iikunomwa yawo ngaashi iilya, iilyaalyaka, omakunde ohaya tula nduno mooshako yo taya fala po mahala go mangeshefelo yaka landithe opo ya vule oku imonena mo iiyemo.

Olundji ngele megumbo mweya aayenda nenge muna oshituthi shontumba aayenda oha ya dhipagelwa ondjuhwa ndjoka hayi tulwa metiti. Shono oshili omuthigululwakalo goShiwambo noguli gwa simana unene.

Omahala ngono ga nika oombuga, omahala ngono ihaaga mono omvula ya gwana nenge omvula oyindji. Omahala ngano ohaga nana aataleli po yaza kiilongo yi ili noyi ili mbono haya e ta oshimaliwa moshilongo, shono hashi vulu oku tunga noku yambula po oshilongo.

Mongashingeyi iilonga oyindji oya tetulwa. Peha lyoku longa e to kala wu na omapuya koonyala oto vulu oku ilandela eshina lyoye ndyoka hali tete omwiidhi peha lyoku longitha omamwitho ngono haga kwata ethimbo. Eshina ndino ohali tete omwiidhi ogundju nokugu gongela, ngweye shoye oku kutha po wala omwiidhi gwoye.

Omvula ngele ya loko oondima nadho odha tameka, aantu ihaya longo we owala koonyala nenge ya ithane omambakumbaku, ihe opu na uushina mbono, nenge iipululo mbyono yi li po ya nuninwa okulonga mepya.

Ehumokomeho olyeetelela omauwanawa ogendji omolwa ehumokomeho omuntu iho kunu owala pevi opo iimeno yoye yi mene ihe opuna omashina mono hamu kokelele iimeno mono toyi kunu ndele tayi kokelele mo

Uuna omuntu ta toto po ofaalama ye nenge a hala okumuna oohi ihayi owala pomadhiya nenge pondombe shaa ndjoka, ihe oha ningi okandama mono ha tula oohi dhe mono he dhi pele mo iikulya, opo dhi indjipale dho dhi koke tadhi endelele.

Pomahala ogendji gokuvulukilwa ohapu monika nawa. Ohapu kala iipundi niitaafula noolamba dhono ihaadhi sheneke uunene. Opuna wo omahala mpoka hapu lala mboka ha yeya oku talela po pehala nyoka lyoku vulukilwa.

Mongaashingeyi iilonga oyindji oya ninga iipu omolwa ehumokomeho nsoka lya etelela omawuwanawa ogendji. Aanafaalama ihaya tegelele owala omvula yiloke nenge ya katekele iimeno yawo ihe ohaya landa ominino ndhono dhilipo dha longelwa oku tekela iimeno.

Ngashi ngeyi aanafalama yuunamapya ngele takunu iimeno yawo oha yeyitula mofola dhukilila nawa mono hatulamo ominino dhoka dhanuninwa okutekela iimeno.

Kapena oshinima oshiwanawa shafa uushitwe, mombuga ihamu kala omiti odhindji, nuusiku ngele weya ,oonyothi ohadhi kala tadhi monika nawa.

Ombuga oyo ehala ndono ihali mono omvula ya gwana nolundji mombuga ihamu kala omiti odhindji ihe ohamu kala omiti ndhono dhina omidhi omile opo dhi kwathele oku konga omeya mevi .Ohamu kala wo oondundu nomamanya.

Olundji uuna omunafalama ahala oku muna oohi dhe, ihe dhi tula ashike mondombe nenge medhiya kehe ndyoka. Ohedhi ningile oka ndama kawo moka ta kala tedhi peelemo iikulya no miti opo dhi indjipale dho dhi koke tadhi endelele.

Omuntu a hala okutameka ofalama ye yoohi oha tungu oka ndama mono ha tula mo uuhi uushona ano ha tameke nuuhi uushona mono ta kala tewu pelemo iikulya opo wu vule oku koka tawu endelele wo wu indjipale.

Ngele to munu oohi dhoye, iho munu owala medhiya shaandyoka ihe oho tungu uundama nenge oho ningi po uundama mono ho tula oohi dhoye mono ho dhipele mo iikulya nokudhi sila oshimpwiyu opo dhi indjipale.

Omolwa ehumo komeho ndyoka lya etelela omauwanawa ogendji, iilonga oyindji oya ninga iipu. Aantu ihaya tegelele omvula yi loke opo ya kune iimeno yawo, ihe opena omashina ngono geli po ga longelwa oku tekela iimeno omeya.

Iilonga oyindji oya ninga iipu, aantu ihaya longitha we oonyala dhawo ya longe shono ya hala oku longa. Ihe ohaya longitha omukalo go pashinanena ngaashi oku tekela iimeno omeya omuntu oho landa owala ominino dhoka dhalongelwa po oku tekela iimeno.

Omuntu ahulithila moluhwa, ohapu tulwa endhindhiliko kutya opwa hulithila omuntu. Ohapu vulu woo oku tulwa emanya, ndyono hali vulu oku shangwa momamanya omakwawo.

Aanafalama mboka haya munu oohi ngele taya munu oohi dhawo ihaye dhi tula momadhiya nenge moondombe, ihe ohaye dhi tungile uundama mono haye dhi tula ,mono haye dhi pelemo iikulya noshowo omiti noku opaleka omeya moka muna oohi.

Oonzo dhopaushitwe odho shili hadhi eta oshimaliwa moshilongo oshoka ohadhi nana aatalelipo yaza kiilongo yi ili noyi ili mbono hayeya moshilongo opo yeye yatale oonzo ndhika .

Momakuti ohamu adhika iinamwenyo oyindji ngaashi oonduli. Onduli oshinamwenyo shono shatya othingo onde ndeka nomagulu omale leka nongele tashi nu omeya ohashi nu omeya nuudhigu oshoka ihashi vulu oku itonya nana.

Aanafalama oyendji ngele taya tameke okumuna oondjuhwa, ihaya tameke noondjuhwa oonene ihe ohaya tameke nuuyuhwa uushona mbono hawu tulwa moshikunino. Mono hawu pewelwa iikulya nomeya opo wu wape wu koke wo wi indjipale.

Aanafaalama oyendji ngele taya munu oohi dhawo oha yedhi tula muundama, mono ha yedhi pele iikulya, opo dhi indjipale dho dhi vule oku ninga odhindji. Ngele nee dha adha oku tewa, yo taya vulu okudhi landitha, yi imonene iisimpo.

Omolwa ehumo komeho iilonga oyindji oya ninga iipu, aantu oyendji oha ya landa ominino dhoka dhilipo dhandulukilwa okutekela iimeno, ngele wa patululako komunino hoka.

Mokuti ohamu adhika iinamwenyo oyindji ,iinamwenyo ngaashi oongolo. Oongolo oshinamwenyo shono shafa ondoongi eyooloko olili mpano kutya ongolo oyina omayala omatokele nomayala omaluudhe.

Ngaashi ngeyi uuna aanafalama taya munu iinamwenyo yiikwamawawa mbyono hayi tekulwa megumbo ihaya munu owala oondjuhwa ihe ohaya munu noonkanga. Oonkanga monale nale okwali ya tseyika ko onga oshinamwenyo oshikwamawawa shomokuti.

Ngashingeyi una omuntu ta kunu iikunomwa ye, iheyi kunu owala pehala lyimwe, oheyi kunu pomahala ga yoolokathana, eshi kutya kehe pehala lyontumba okwa kunapo shike.

Oohi odhili pomaludhi gi ili nogi ili opuna oohi ndhoka hadhi liwa nandhono ihadhi liwa. Ndhono ihadhi liwa odho hadhi kala dhina omalwala nga gelipo, oohi ndhino ihadhi liwa ohadhi vulu oku landithwapo aantu tayedhi tula nande opomahala gomavulukilo mpono hadhi opaleke omahala.

Shiyenga shaNangombe ngele eyi dhenge pevi, aanafaalama oyendji ohaya tondoka nokwiithana embakumbaku oshoka embakumbaku ohali endelele shivulithe okulonga koonyala yo taakunu nduno moofoola dhoka dhembakumbaku.

iikulya yOshiwambo ngaashi oshimbombo nomboga oyo yi li ya simana unene momuthigululwakalo gwAawambo. Ngele owu na aayenda ya simana nenge owu na oshituthi shontumba sha simana aantu mba ya simana ohaya pewa ano oshimbombo nomboga.

Mokuti ohamu adhika iinamwenyo oyindji unene tuu ngele wa adha omvula ya loka. Omwiidhi ohagu ziz nawa ngono tovulu oku monamo oonsino nenge ooholongo nenge uumenye tawu napele mo.

Momakuti oha mu adhika iinamwenyo oyindji oha mu vulu okwaadhikwa iinamwenyo ngaashi yoonduli. Onduli oshinamwenyo shono shi na othingo onde nomagulu omale oha shi li nduno iimeno mbyoka yili pombanda.

Omahala ogendji goku vululukilwa oha ga kala pomahala gi ikalekelwa mpono hapu kala tapu monika nawa. Ohapu Kala puna oombete dhokulala ndhono hadhi kala dha yalwa nawa nomalapi omatokele ga yela nawa.

Aanafaalama ngele taya munu oohi dhawo ohaye dhi tula muundama mono haye dhi pelemo iikulya opo dhikoke tadhi endelele dho dhi indjipale. Ohaya kala nduno tayedhi sile oshimpwiyu mono haya tulamo nomiti opo oohi dhi kale dhina uundjolowele.

Kapuna oshitekulwa namwenyo oshimbondo shafa oshingulu. Oshingulu osho oshitekulwa namwenyo shononoshimbondo hashi kala koshigunda. Mono hashi pewelwa iikulya nomeya.

Moondundu nenge momamanya, omuna uumpopolo ngaa, ihamu kala muna omeya ogendji mo ihamu kala wo muna iimeno oyindji. Omamanya ngano oonzo dhopawunshitwe nosho wo uulonga mbuka ohawu eta aataleli po moshilongo.

Shanakulya osho shanakulonga. Shoka wakuna osho toteya. Ngele aantu yateya omahangu ohaga titilwa koshihayaya. Aantu ohaa tutitha oombaali noshotuu.

Kehe omuntu ahala okutameka po uunafaalama oho hogolola ngele oto kala eli muniimuna nenge eli muunamapya, oyendji oyahogolola uunimuna mono mwakwatelwa wo iingulu, iingulu iinamwenyo mbyoka yina onyama ontoye nayi.

Mongashingeyi aantu inaya pumbwa we omamwitho yamwe oomwiidhi, ihe ohaya longitha omambakumbaku ngoka geli po gandulukilwa okuheya omwiidhi nokugumangela muundumba.

Momuthigululwakalo gwOshiwambo omuntu ngele okuna aayenda oheya telekele ondjuhwa. Ondjuhwa ndjoka ohayi tulwa metiti etayi etelwa nduno aayenda. Shino ohashi kalekepo omuthigululwakalo, opo kaaguse.

Oohi odhi li pamaludhi gi ili nogi ili. Opu na oohi ndhoka hadhi liwa naandhoka ihaadhi liwa. Ndhoka ihadhi liwa odhi na omalwaala ge li po. Ndhono ihadhi liwa ohadhi tulwa pomahala, opo dhi monikithe ehala nawa.

Mongashingeyi iilonga oyindji oya ningi iipu omolwa ehumokomeho ndyoka lyeeta omawuwanawa ogendji. Aanafaalama oyendji ihaya tege owala omvula yiloke opo yavule oku kuna iimeno yawo, ihe ohaya longitha omukalo nguno gulipo goshinanena moku tekela iimeno omeya.

Oondjuhwa odhiholike kaantu nuuna tashiya poongeshefa aantu oyendji oyehole okumuna oondjuhwa. Moondjuhwa ohamuzi omayi ngono taga vulu okulandithwapo nenge yalandithepo oondjuhwa dhodhene eti monenemo iiyemo ye.

Aanafaalama oyendji ohaya munu oohi dhawo, oha ye dhi tula moondama mono ha ye dhi si le oshimpwiyu opo dhi koke tadhi endelele dho dhi indjipale, ngele ethimbo lyoku kwata lye ya ohaya longitha omikalo odhindji dhokukwata oohi ngaashi oonete.

Uudhila owuli pamaludhi ga yooloka. Opuna uudhila mboka hawu liwa naamboka ihawu liwa. Uudhila wumwe ohawu kala mokuti kokule naantu nambu hawu kala popepi naantu.

Shiyenga sha nangombe ngele yega dhenge pevi, aanafaalama oyendji ohaya tameke ihaya longo owala koonyala ihe ohaya ithana omambakumbaku ngono haga pulula. Embakumbaku ohali endelele noha li pulula oshilwa oshinene.

Aatalelipo oyendji ngele ta ya yi koshitopolwa hono kwa fa ku na omamanya nenge oondundu, ohaya longitha oohauto ndhi oonene ano oobaki ndhono tadhi vulu oku enda momamanya oshoka uuhauto uushona itawu vulu oku enda momamanya.

Mombuga ihamu mono omuloka gwa gwana nawa onkene ha jehe oshimeno hashi mene mo. Mombuga yaNamibia ohamu adhika oshimeno shono hashi ithanwa Welwitchia milabills shono shina owala omafo geli gaali. Oshina omidhi dhaya muule lela nelalakano okukonga omeya.

Moshilongo shetu moNamibia omu na omihoko odhindji ndhono dhi na omithigululwakalo dha yoolokathana. Oha mu adhika wo omihoko ngaashi omuhoko gwaadhimba ngono to vulu okugwiimonenamo nuupu.

Aanafaalama oyendji ngele taya munu oondjuhwa dhawo ohaye dhi tula mehala lya andjuka nawa mono haye dhi pele mo iikulya nomeya. Oondjuhwa ndhino ohaye dhi landitha po nenge ya landithe po omayi nga taga zi moondjuhwa muno opo yi imonene mo iisimpo yo ya vule okwi ikwatha.

Olundji ngele wahala oku muna oohi, oho tameke nuuhi uushona eelela ngwee totula moka ndobe nenge towu tula ngaa mpa towu tula, tokala towu silemo oshipwiyu moka towu pelemo iikulya nomiti nomeya gayela.

Aanafaalama oyendji ngele taya munu oondjuhwa. Ihayedhi munine owala molwa onyama yadho yokulya ihe omolwa komangeshefelo. Oondjuhwa ohadhi vulu oku landithwa ndele omuntu ti imonene mo iiyemo mbyono tavulu oku ikwatha nayo.

Ehwiyu, okadhila hono haka ende owala uusiku. Ngaashi moshiwambo aantu oyendji kaye ka hole, oshoka oyi itaala kutya okadhila hano ohaka longithwa kwaambono haya mono ko nenge tutye haya endele koonkambo.

Moondundu olundji ihamu mono omuloka gwa gwana onkene nee ihamu kala muna iimeno oyindji, ohamu kala uumeno mbono tawu vulu oku hupa momeya ngoka hayi mono ngaashi nee omano, uumwiidhi nosho tuu.